MoNamibia omu na omahala guukwatya wopaushitwe mbono hawu kwata ko aatalelipo; ongaashi efuta, ombuga nosho wo oondundu. Nayimwe yomoondundu ndhono ohayi ithanwa oSpitzkoppe.

Namibia okuna omahala guukwatya wopaushitwe wa yooloka mbono hawu kwata ko aatalelipo yoshilongo omahala ongaashi efuta ,ombuga noshowo oondundu, nayimwe yomoondundu ohayi ithanwa oStittcoppe.

Monalenale manga antu inaya kuna, ohaya pulula taya longitha iipululo mbyono hayi nanwa kiimuna, mongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku oku pulula.

MoNamibia omuna iikwamawawa yili pamaludhi gayooloka. Iikwamawawa ongaashi oondjuhwa, oongaka, oonguti, omakodhi noshowo oombaka.

MoNamibia omu na iiyamakuti yopamaludhi ga yooloka. Omu na oongalangombe, oondjamba, oongolo, oonkoshi nosho wo oonduli dhoothingo oonde.

Uuyamba woniimuna oha wiikolele kondado yiimuna yo pamaludhi gayooloka .omaludhi ngaashi iikombo, oonzi nosho woo oongobe.

Moshilongo shetu Namibia omuna iikwamawawa ya yooloka. Omuna ondjuhwa, ombaka, ongaka, ekodhi osho wo ehwiyu nayimwe po wo ya gwedhwa po.

MoNamibia omuna iiyamakuti yomaludhi ga yooloka, omuna onduli ndjono yina othingo onde, muna Ondjamba ndjoka onene kiinamwenyo ayihe, muna Etotongwe ndyoka lina ondapo kiinamwenyo ayihe, noshowo Ongolo yomalwaala omatokele nomaluudhe.

OWelwichia Mirrabills oshimeno hashi adhika mombuga yaNamibia ano moNamib. Shono sha tseyika nawa oku kala kwasho nomwenyo nuukolele mombuga. Otashi yalulilwa koomvula omathele gatano sigo okeyovi nomathele gatano.

Oohi odho dhimwe dhomiikwameya mbyono hatu vulu twe elela uulalelo. Aanafalama yamwe ohaadhi tula momatale ye taye dhipe iikulya dhilye opi dhi ninge oonene.

MoNamibia omu na omahala ogendji haga kwata ko aatalelipo ye ye ya tale po oshilongo. Mono tamu kwatelwa ndyono li li kUumbugantumbinga woshilongo lwokefuta. Mpa pu na efuta tali tsakana kumwe nombuga.

MoNamibia omuna omahala ogendji haga kwata ko aataleli po ongaashi efuta, ombuga, oondundu nenge Etosha. Etosha eyana lyiiyamakuti mono muna iiyamakuti ngaashi oonkoshi, oongolo noshowo oondjamba.

MoNamibia omuna iiyamakuti yopamaludhi ga yooloka, omuna oonduli, muna oongolo, muna oonkoshi noshowo oongalangombe.

MoNamibia omuna omahala ogendji haga kwatako aataleli po, omu na efuta, mu na ombuga nosho wo oondundu. Na yimwe yo moondundu ohayi ithanwa oNaukluft.

MoNamibia omuna omahala ogendji haga kwatako aatalelipo, sho ta yeya ya talelepo oshilongo. Omahala ngashi efuta, ombuga nosho wo oondundu na yimwe yomoondundu ohayi ithanwa Tilas burg.

MoNamibia omuna iikwamawawa yomaludhi ga yooloka. Omuna oonguti, muna oombaka, muna oongaka nosho wo oondjuhwa.

Namibia osho shimwe shomiilongo mbyoka yi na omihoko dhomaludhi ga yooloka. Omu na Aawambo, Aakavango, Aaadamara, Aaherero nAadhimba.

Monamibia omuna iikwameya yo pamaludhi gayooloka omuna omafuma muna oohi nosho woo oongadu. oongadu oha dhaa dhika momulonga goKavango.

Omvula ngele ya loko aantu ohaya kutha oonete dhawo etaya tondokele komalozi nenge komilonga dhomeya yaye yaka nete oohi noya mone mosha sho kweelela uulalelo.

Aanafaalama ohaya kala yena iimuna yo pamaludhi ga yooloka, iimuna ongaashi, iikombo, oonzi, nosho wo oongombe

MoNamibia omu na iikwamawawa yopamaludhi ga yooloka. Omu na oombaka, mu na oonguti, mu na oongaka noshowo oondjuhwa.

MoNamibia omuna omahala ogendji haga kwata ko aatalelipo, yeye ya talelepo oshilongo. Omahala ngaashi efuta, ombuga noshowo oondundu na yimwe yomoondundu ndhono ohayi ithanwa oNamcruist.

Monalenale moomvula dha piti, aantu manga inaya kuna, oyali haya pulula omapya niipululitho hayi nanwa koonani, ashike moshinanena, aantu ohaya pululitha omapya gawo nomambakumbaku.

MoNamibia omuna uukwatya owundji wopaunshitwe mbono wa tseyika nawa molwa oku kala kwawo komeya, ongaashi omafuta, omilonzi, omilonga nosho wo omatale.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngono haga kwata ko aataleli po yoshilongo. Omahala ngaashi efuta, ombuga noondundu, nayimwe yomoondundu ohayi ithanwa oSpeed Skop.

MoNamibia omu na omahala ogendji haga kwatako aatalelipo ngele ta yeya ya talelepo oshilongo omahala ongaashi efuta, ombuga noshowo oondundu nayimwe yomooondundu ndhino oha yi ithanwa oDelears Burg ya gama kuumbugantu woshilongo shaNamibia.

Mo Namibia omuna iikwameya yopamaludhi ga yooloka. Omuna omafuma, oonkonkolotse, oondjambameya noshowo oohi.

MoNamibia omuna iiyamakuti yopamaludhi gayooloka, omuna etotongwe, muna onduli, ongolo, ondjamba,

MoNamibia omuna omahala ogendji haga kwatako aatalelipo. Omahala ngaashi efuta , oondundu noshowo ombuga. Nayimwe yomoombuga oNamib.

MoNamibia omuna iikwamawawa yopomaludhi gayooloka ngaashi oondjuhwa, oombaka, onguti, ekodhi nosho woo ehwiyu.

MoNamibia omuna uukwatya wopaushitwe wayoloka ongaashi oondundu, ombuga nosho wo efuta lyo efuta ohali adhika kuuninginino mbinga woshilongo shaNamibia.

Okuza nale aantu oyaza haya kutha oonkatu dha yooloka ya mone osheelelwa shawo shoku elela uulalelo. Yamwe ohaya dhipaga iimuna yawo yamwe taya yi ya ka yahe oondhila. Na yamwe ohaya yi ya ka kwate oohi.

MoNamibia omuna iiyamakuti yopamaludhi gayooloka ngaashi ongolo, onkoshi, ondjambameya, ongalangombe nosho wo onduli.

Omvula ngele ya loko, aantu ohaya kutha oonete dhawo e taya tondokele komahala gomeya, omithima, omalonzi nenge omatale, ya ye yaka nete oohi.

MoNamibia omu na iiyamakuti yomaludhi ga yooloka. Omu na etotngwe, omu na ongolo, mu na onduli, mu na oonkoshi nosho wo ondjamba.

Okuza monalenale aantu oya za haya kutha oonkatu dhayooloka yamone oshiyelelwa shawo shoku elala uulalelo . Yamwe ohaya dhipaga po iimuna yawo, yamwe taya ka yaha oondhila, yamwe taya ka kwata oohi noyamwe ohaya kwata oondjuhwa.

Manga aantu inaya kuna aantu ohaya pulula omapya. Yomonalenale okwali haya longitha iipululitho mbyono hayi nanwa kiimuna, kakele methimbo lyoshinanena aatu ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya.

MoNamibia omuna iikwamawawa gopamaludhi gayooloka, omuna oombaka, muna oonguti, muna omakodhi, omahwiyu noshowo oondjuhwa

MoNamibia omu na iikwamawawa yopamaludhi ga yooloka. Omu na oombaka, oonguti, omakodhi, omahwiyu nosho wo oondjuhwa.

Iikwamawawa oyili pamaludhi ga yooloka. Opuna mbyoka hayi tuka, nohayi tukile kokule ngashi oonguti noombaka, po opena mbi ihayi tukile kokule ngashi oondjuhwa.

Monalenale manga aantu inaya kuna, ohayayi pululitha omapya yega, longekidhile oku kuna. Oyali haya pululitha omapya niipululitho mbyono hayi nanwa kiimuna ngaashi oonani, kakele moshinanena, aantu ohaya pululitha omambakumbaku.

Mombuga ya Namibia, oNamib desert mono hamu adhika owelwichtia mirabilis omuna uunamwenyo uushona hawu ithanwa, uualuni.

Moshilongo shetu sha Namibia omuna ikwamawawa yomaludhi ga yooloka. Omuna oombaka, oonguti nosho woo oondjuhwa.

Okuza monalenale aantu oyaza haya kutha oonkatu dha yooloka okumona osheelelwa shawo shokweelela puulalelo. Yamwepo ohaya dhipagapo iimuna yawo, yamwe ohaayi yaka yahe oodhila nayamwe wo ohaya nete oohi.

MoNamibia omu na omahala guukwatya wuushitwe wuukwatya wa yooloka, ongaashi omafuta, oondundu, omilonga, nosho wo oombuga. Yimwe yomoombuga oNamib, ndjono ha yi kwatathana nefuta.

Namibia oshilongo shimwe shina uunshitwe wopamaludhi gayoolola ngaashi, efuta mumwe nombuga nosho wo oondundu. Oondundu odhindji otamukwatelwa oBrand bag.

MoNamibia omu na iinamwenyo oyindji niinamwenyo mbino, oha yi tulwa pama ludhi gaali. Opena iiyamakuti wo opena woo iimuna. Iimuna ongaashi oongombe, iikombo, oonzi nosho woo iingulu.

Namibia oshilongo shina uukwatya wopaunshitwe owundji wopamaludhi ga yooloka. Ongaashi efuta, oombuga, noshowo oondundu.

Monamibia omuna iikwameya yopamaludhi ga yooloka. Iikwameya ongaashi, oonkonkolotse, omafuma, oongandu, noshowo oohi.

Muumbugantu mbinga woshilongo shetu Namibia ohamu adhika omulonga hagu ithanwa Orange, ngono hagu tondoka okuza MoNamibia sigo okonooli yoshilongo sha South.

Moshilongo shetu moNamibia omu na iiyamakuti ya yooloka, opu na oongolo, pu na oonduli noshowo oondjamba. Ondjamba oyo yimwe yomiiyamakuti ndjono iinene kiinamwenyo iikwawo.

MoNamibia ohamu adhika iikwamawawa yopamaludhi ga yooloka. Yopamaludhi ngaashi oongaka, oonguti, oombaka nenge oondjuhwa.

MoNamibia omu na oombuga mbali. Yimwe oNamib ndjono hayi adhika kuuninginino mbinga woshilongo sha Namibia, nokwawo oKalahari ndjono hayi adhika kuuzilo mbinga woshilongo sha Namibia.

MoNamibia omu na iikwamawawa yopamaludhi ga yooloka, iikwamawawa ngaashi oombaka, oonguti, oonkanga nosho wo oondjuhwa.

Welwitchia birabillis oshimeno shomafo gaali hashi adhika mombuga yaNamibia, Namib desert. Osha tseyika nawa molwa okukala kwa sho nuukolele mombuga, sho osha tengenekelwa poomvula okuza pomathele gatano sigo opeyovi nasha.

MoNamibia omuna omahala guukwatya wuunshitwe wayooloka. Omahala ongaashi efuta, ombuga noshowoo oondundu. Dhimwe dhomoondundu odho oBrand Berg.

Uumbugantu mbinga woshilongo shetu Namibia ohamu adhika oondundu hadhi ithanwa oTaressberg. Oondundu ndhino, odho dhimwe dhomoo ndundu oonene moNamibia.

MoNamibia aanimuna ohaya kala yena iimuna yopamaludhi ga yooloka. Ongaashi oonzi, oongombe, oondoongi, niikombo.

Muumbugantumbinga woshilongo shaNamibia, ohamu adhika uukwatya wopaunshitwe woondundu dhimwe hadhi ithanwa o Terraceberg, dhimwe dhomoondundu ndhi oonene MoNamibia.

MoNamibia omuna iimuna oyindjii. Omuna iimuna yiikombo, yoonzi niimuna yoongombe. Oongombe ohatu kutha ko onyama nomahini woo. Oongombe odho uuyamba womuniimuna.

Kuushayi mbinga wevi lyaDamara, okuna omuthitu gwomwiidhi ogundji gundji, go omwaanawa nokulitha iimuna. Momuthitu mono omuna wo oondundu, hadhi ithanwa etendeka.

Omiti ohadhi longithwa pomaludhi gayooloka. Ohadhi longithwa onga iikuni, hadhi longithwa okuhonga iipundi nenge iitaafula dho woo ohadhi longithwa okudhika egumbo.

Moshilongo shetu Namibia omuna iinamwenyo oyindji yomokuti , omuna ongolo, onkoshi, ondjamba, noshowo onduli. Onduli osho shimwe sho miinamwenyo shono shina othingo onde miinamwenyo ayihe.

Ondjuhwa osho shimwe shomiikwamawawa yetu yomoNamibia. Kakele kondjuhwa inayi fa iikwamawawa yilwe, yo ihayi tuka iinano iile.

Aantu ohaya kutha oonkatu dha yooloka okumuna oshihelelwa shawo shoke elela uulalelo. Yamwe yomuyo ohaya kutha oonete, yo taya yi pomalomzi nege pomahala gomeya e taya nete oohi. Oohi dhino odho oshihelelwa shawo.

Miimeno ohatu vulu oku monamo omu zile, tatu vulu wo oku monamo nosho wo iikulya ngaashi oondunga, oonyandi, oontantahe nsh. Iimeno oya simana.

Moshikunino ohamu likolwa yimwe yomwambyoka hayi dhongeke nawa omuhoka, hamu likolwa iihakautu, omatama noshowo shimwe hashi likolwa mo oonyanga.

Monamibia omuna iiyamakuti yomaludhi ga yooloka. Omuna oongolo, omuna oondjamba, muna oonkoshi nashimwe shi oshile kwaayihe onduli.

Aantu ngele yakandula po ondjatha ano yahulu po omalutu gawo ohaga lalekwa mehala lyiikalekelwa, nehala ndino ohali ithanwa omawendo.

MoNamibia yetu muno omuna iikwamawawa yopamaludhi gayooloka, omuna oondjuhwa, muna oonguti, muna oongala, nosho woo oombaka.

Metosha ohamu adhika iiyamakuti yomaludhi ga yooloka ngaaashi oongolo, oonduli ,oonkoshi noshowo oondjamba.

Moshilongo shetu sha Namibia omuna ikwamawawa ya pama ludhi ga yooloka. Omuna oonguti, oombaka nosho woo oondjuhwa.

Muumbugantu mbinga woshilongo sha Namibia, ohamu adhika oondundu ndhono hadhi ithanwa oTirasberge. Oondundu ndhino odho dhiwe dhomoondundu dhi oonene koonkwawo moNamibia.

Moshilongo shetu Namibia, otu na mo iiyamakuti oyindji. Omu na oonduli, oondjamba, oonkoshi, nosho woo oongolo, naayihe mbika ota yi vulu oku adhika mEtosha, meyana lyiiyamakuti.

Aantu manga inaakuna evi ohali pululwa niipululitho nenge nomambakumbaku opo lyilongekidhilwe oombuto dhi tadhikunwa mulyo.

Meyana lyiiyamakuti nenge moshikunino shiiyamakuti ano Etosha ohamu adhika iiyamakuti yomaludhi ga yooloka ngaashi oonduli, oongolo, oonkoshi noondjamba.

Oku pulula oshilonga shono hashi longekidhile epya opo lyi vule oku kunwa. Oku pulula ohaku vulu oku longithilwa iimuna nenge aantu ohaya vulu oku pulula nomambakumbaku.

MoNamibia omuna iikwamawawa yopamaludhi ga yooloka. Omuna iikwamawawa mbyono hayi vulu yatuka iinano, ngaashi oonguti noombaka. Opuna wo mbyono ihaayi vulu yatuka iinano, ngaashi oondjuhwa.

MoNamibia omuna omahala ogendji haga kwatako aatalelipo. Omuna efuta, muna ombuga yaNamibia, mo omuna wo oondundu ndhono oondeendeeka, nayimwe yomoondundu ndhono, ohayi ithanwa o Spitzkope.

Okuza monale male aantu oya haya kutha oonkatu dhayooloka okumona oshihelelwa shawo shoku helela uulalelo wawo. Oyaza haya dhipaga iimuna yawo nenge taya ka yaha oodhila nenge taya neta oohi.

Moshilongo shetu Namibia omu na iikwamawawa yayooloka. Omu na oondjuhwa, mu na oongaka nosho wo oombaka.

MoNamibia omuna omahala ogendji haga kwatako aatalelipo. Mono muna Etosha, muna efuta noshowo ombuga ndjono hayi ithanwa oNamib desert. Ombuga ndjono omu na omahala ngono aatalelipo taya vulu oku kala.

Monalenale aantu omanga inaaya kuna, oya li haya longitha iipululitho, mbyono hayi nanwa kiinamwenyo yi pulule epya, opo nee antu yakune. Monanena aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula.

Muuyuni wetu muno, omuna omaludhi ga yooloka giikwamawawa, mwa kwatelwa oondjuhwa. Oondjuhwa ohatu vulu oku mona mo onyama yoshi helelwa, ohatu vulu oku mona mo wo omayi gokulya.

Moshilongo shetu ShaNamibia ohamu adhika iikwamawawa, yopamaludhi ga yooloka. Ngaashi oombaka, oonguti, noshowo oondjuhwa.

Muuzilo mbinga wonooli woshilongo shaNamibia omuna omulonga hagu ithanwa Okavango nomomulonga muka ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oongandu.

Oshatseyika nawa kutya omuniimuna ohakala ena iimuna pamaludhi ga yooloka iimuna ngaashi iikombo ,oonzi ,oondoongi noongombe ye niimuna mbino ngaashi oongombe oyo hayi kala uuyamba womuniimuna.

Okuza nale aantu oya kala yena oonkatu dha yooloka moku konga osheelelwa shawo. Yamwe okwali haya dhipaga iimuna yawo, yamwe okwali haya ka tega uudhila nayamwe ohaya yi yaka kwate moshana nenge momalunza

Evi lyetu lyaNamibia omuna iikwameya yopamaludhi ga yooloka, omuna omafuma, omuna ookonkolotse noshowo oohi.

Kuuninginino mbinga woshilonga shaNamibia ohaku adhikwa oondundu hadhi ithanwa oSpitzkoppe, oondundu dhino odho dhimwe dhomoondundu dhi oonene dhaNamibia.

Omvula ngele ya loko aantu ohaya kutha oonete dhawo, etaya tondokele komailonga nenge komalonzi pomahala gomeya. Ohaya yi yaka mete oohi, yo ya ko ge oshiyelelwa shawo.

Omuniimuna kehe oha kala ena iimuna yopamaludhi ga yooloka ngaashi tashi landula: iikombo, oondoongi, oonzi noongombe wo.

Okuza monalenale aantu oya za haya kutha oonkatu dha yooloka oku mona osheelelwa. Yamwe ohaya dhipaga po iimuna yawo, yamwe ohaya yi kuukongo, yalwe oha ya yi ya ka dhipage uudhila, yo yamwe ohaya yi ya ka nete oohi.

Mo Namibia omuna iiyamakuti yopamaludhi ga yooloka omuna oongolo, oonduli, oondjamba noshowo uumenye.

Namibia osho shimwe shomiilongo mbyono yina ombuga tayi tsakana nefuta yo ombuga ya Namibia oNamib Desert ohayi tsakana nefuta lyoAtlatic moMbaye noSwakop.